kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kiinnammette baatto woroonni kaameelu uure noo

Agatto agatto yineemo woyite duuchu dani agato nootanna lan`eemo yaate tini kayini misilete aana leeltanonke agato giddo dinbisanota ikite leeltano.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori sherko ikkanna konne loonsannihu mayiinniti? mayiinni intanni? intannihuno hiitto assineeti?

Mineho albaanni hige ha'lalado doogo leeltano. Konni minnira huxasi kinchunni huxinoonniho. Huxunnihu waalchuno siwiilunniho. Konni minniti horosi Manu e'e galatenna uduunnicho wodhate.

Tini misilete aana leelitani nooti agani juuseti. Tini agani juuse uyitano horrose mitu woyi lamu Mani aleeni booharushshu base boharani fulinowa horonisiranote umihuni ayyerete akati iibado ikkirro, layikihuni manimate fayyimara, sayiikihuni danu xumili daafira horonisirano.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sherku aanna duume baribarenna buuru noo.

Doogote aana mannu dada'lannor giddo mittu shaana ikkanna konne shaana ita ma horo uyitanno? Shaana hiitto baattora kayinsanni? Wolu kayin timatime ita ma horo uyitanno?

Ofollino manni kiiro me'ete? Mannu ofolle noohu may korkaatiraati? Mannu waasa wodhinorichi maati? Mannu marichi aana ofolle saga'lanni no? Ofolle noomanni giddo qaaqquullu me'eho?

Kuni lamu labali qupi yite afolote muro kayisani noota la'nemoha ikana isino smn oddote siqonshonire ikinotabuxe afa woyi huwata dandinemo?

Qaaqqulu rosaano togo injo no basera rosonsa hasiisano garinni rosuro buqensa lowo geeshsha hala'littano sagale intanniti waayi anganihu hayishinannihu kore lawinori wo'me noonsa.

Misilete ana la`neemoti meya beeto dancha gede udidhinoti umohono shaarbe duume sharbe usudhitinot siina lbaani wodhite jawanuni buna xorshitani leeltano.

Babbaxxitino dani agatto heedhanotta baalunku anfoommo hajo ikkittanna tini agatto shaqqado qarru noyikki agattoti coomilu gobbanni wolere qararanore dilendannite koka-kolla yinanni agato lasilasu sirchi agattoti.

Misilete aana noohu egensiishsha ikkana, egensiishshaho yinanni woyite mitto coye woy uduunnicho egensiinsanni doogoti. Lawishshsaho dikkoote, rosu minnaara , doogotenna woleno babbaxitino egensiishsha xallinanni basera xalline dagate iillinshanni hayyooti.

dikkote daddalu mereersha ikkino darga mannu masse waasanna hattono wole hirranni uduunne abbe wore ofo'le nooha leelishshanno misileeti yaate tini.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho maa nabawanni noo mannaatikka

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori doogote aana hadhanni no saadanna mannaho tini saada mannaho ma horo afidhino?

Tenne lekkate wodhinnanni koate saadate gogga faafiriku gidora eesinne tenne koate loonsoonni tenne koate wodhanohu mayitenso labaahoro kuli? Tenne koate hiikko afi'nanni?

Konni qooxeesira babbaxitino intanni muro nooha ikkanna qoleno mannu mi'ne heeranno qooxeesaati konni qooxeesira leltano muro hiiteneeti? Huxaho abanni leelanohu maati?

Koni qooxeesira mannu ishine tuga woyi waayi shuma sumara digaraho yine borro borreesine iseni ku'lanni hee'nooni hogowo tironi harichino no tene basera.

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

konne bayicho sasu seenni mittimmatenni uurre nooha ikkanna, sasenti mimmito lawanno umo harancho afi'noha ikkanna, roorenkanni togoo manni dabuubi qoqqowi'ra afamanno mannaati.

Loonseemmo uytannota addi addi dawaro aantete niwaawennita haadhe jawaachishinsa uminna layinki guffa mitteenni nabbambo Loonseemmo uytannota Loonseemmo uytannota addi addi.

Kuni manchi lowo geeshsa egennaminnohanna itiyopiyu abayu kofatto hananfihunni kayise lowo qeecha fulinnoho su'misino injiner Simegnewu yaamamanno ikkollana konne looso losaanni heere anfonnikki adagini reyino. badhesini leeltannoti abayu kofattot.

Tenne basera leeltanno mancho anngaseni amdde leeltano xili arosote yannara manna arisho gantanoki gede addi addi horo aano iae goowi aana leelanno seesi loosamino garo lowonta malalisiisanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

uddidhe qodhitino beetto uurrite nooti ayeeti? tini beetto uddidhino uddano dani hiittooho? hallo usudhitinohu mayiiraati? lekkasera wodhitino koatte dani hiittooho?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni la’ini niwaawe wodanchitini garinni aante shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera uuyye, gargaratenni sae ledote noosi wole horo maati?

Kunni manni miteenni gamba yee fule baatto lolahunni hoshooshantanoki gede gargarate gadawe daranni no. Kunni manni gadawe darate horoonsirino uduunni zaafa, akaafa bushu qotooti.

Tenne jawa hoowe gidoonni maa loonsanni hee'noonni? Tenne hoowe gidoonni noo maroti horose maati? Hoowete gidoonni noo hayiso mayira mooltino?

Abbebe Biqilihu aantetenni olompikete maaraatoonete heewora cul- abbinohu nna olompikete heeworaati Abbebe Biqilihu aantetenni olompikete maaraatoonete heewora cul- abbinohu nna.

Sidaamu woga luwisi beettu aante e nanni darginna baattote iilleenna miillasi ledo barciminokkiha ofolla badooshshinni aleenni xawinsi kateelaho yinanni Sidaamu.

loosame goofino minira girgiddu aana duucha haqqicho kulannore loonse haanju kuulinni buurre loonsoonniha albasiinni doogo nootanna waalchu noota anfanni yaate

Uduune hayishirate shotu garinni horonsi'nanni saamuni kuni faayyaho uduunu bukkotenni dihunanoho iso horonsira wole kaa'lo baxxitewotta aano hooguro su'nilisinna uduune asse co'o assano gari faayyaho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni dubbu hiite gobbaho giddo doogo lawannori maati

Kuni Manni lame ikinotana budu udune udire sese noore ikansa bunxemo qoleno mitu labahana mite mayita ikase bunxeemoha ikanisa anfeno?

Tini hawulte ayeete? Mama afantanno? Hawulte tini maa leellishshanno? Hiikkuyi quchumira afantanno hawulteeti! Misilete leellannohu manchu maa gulufe no? Hawultete mule leeltanno haqqicho su'mi maati?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Aleenni la’inanni malaattanni huwata dandiinanni garinni albu, maccii- shshammetenna akatu malaatta la’nummo garinni xawisantanno Itophiyu Malaatu.

Sumudu aforinno horo uurinsha uurinshate badate mitto uduunnicho wolu uduunichinni badate kaa'lanoha ikanna kunni sumudi mayinniho ikasi leelishano xawise kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mancho maa udidhe mayi aanna ofollitte nootte?

Misilete aana haanja muro doogo hoowe nna xeertote shumate mini leelano yiniha ikiro tini base mamaati mamote kayinsonite mamaro lawano.

sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma wondogennetete gashshooti fayyimmate agarooshshi borro ikkanna, baxxino bayicho sooyaama fayyimmate agarooshshi uurrinshaati, ko bayicho xissaminohu hee'riro mare owaante afi'ranno bayichooti.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

Kuni la'neemohu wiillu mineetti, minu gido nooha soofa, kurise woyi xarapheezza ikkasi leelishanno kuriuno manu ofolate sagale alibanni wodhe itate hatonno wolurichira horonsinnanni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori lekkate manchu wodhinoti koate hiittoote bolaale beettu hiisse nooikka

Oosichi ne mine loosara uynoonni loosira beeqqo asse lawishshaho anna ama woy wole maatete miilla qaali xa mo assa hasaawu borro qixxeessi ra hasaawa rosiisi ra.

Afuu Jirte Gurdi Ledaanonnita Ga rensa Bada golira noota gurdi ledaano qaalla golira gurdi ledaanote ga re ledo fiixoonsi Afuu.

Kuni mati yinumoha ikiro babaxino daninina baxini dariga loonsaniho insino saamunaho yinaniha ikana hoorosino uddune hayishirate horo aanota no bunxemo

Beetto mamira hadhanni no? alibaseenni me'u manni no?sa'nanni doogora lamme calla haqicho mayiira woroonni? haqqete woroonni noohu wayi mamiinni danni nooho?

tini misile leellishshannorichi bunaho yaate bunaho yaa mayyaate yiniro mannu amalisira agannoha woy horoonsirannoha ikkanna bunu manchu beettira logeesha hasiisanno.

Leellannohu qaaqquullehonso jajjabbaho? Me''u manni leellanno? Qaaqquullu maa assanni no? Hashshaatinso barraati? Leellanno qaaqquulli dirinsa me'e ikkanno? Meyatenso labballoho? Su'minsano ayeeooti?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuri adawu agaraanno gamba mayra yitu kowiicho ? dawa ayera gantanni nooikka ?

Niwaawe Nabbawa Biddissa “Qaalu Seesi kiiro Dana” yaanno uminni shiqqino kiiro rosiisaanchu(o)kki leellishannohe garinni suwisse xawadu garinni huuro gotti assite nabbawi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mitto minne duunante nootti maati? Maa udidhinno? Maa loosanni nooreetti? Badooshshu mayiinnihu noonnsa?

Basete base sa"ate horonsi'nanni hodhishu uduuni giddo mittoho kuni lamunku hodhishshu ikkino daafira garunni bilatta agare oofa meessi gadachoti yee amana hasiisanonke anu anukku.

Doobbu ofolte noowa ikkanna kalaqamunni dubbu saada giddo wolqaataamu, worbu, gashshaanchunna roorrichu doobbiichoho. Doobbiichu wo'manka kalaqama ita dandaanno lowo dhuka afirino kalaqamaati.

Tophiyu daddalu baanke jawa diro keeshshitino ama baanketi wolootu baankuwawi baddanoseri kayinni duuchuri heera dandaano umihunni jawa manna harunsanoha afidhino layinkihunni jaw jiro noose.

Quchumaho ikko dandiiniro baadiyyeteno ikko togo base qixxeesine waa kawi kaini core abbine baallawa fincinanni doogo kalaqa afi'nannikki kaayyotinna mootimma illacha tugonna.

Qaallate Egenno Addaarro Fiche Biddissa Woroonni shiqqino coy fooliishshuwa giddo xuruurroonni qaallara niwaawete giddo eonsa garinni addaarro fiche hasse borreessi.

Kuni qunqumado shaanaati kuni qunqumadu shaani lowo horo afirinoho konne qunqumado shaana arri yannarano ikko hawadi yannara loonse fushsha dandiinanni

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni assitini la”ate niwaawe huwattini garinni aante noo xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni qolle, neeti?

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile ama annana qaaqqoho.

Baalidete, baalide manu mini gidoonni duucha hororra horonsira dandaano lawishaho, baalidete waa wodha dandinanni hatonno uduune, woyi injeera ga'nanita lixe wodhinanni

Umi’nennino sammi yitine nab- babbine taje adhitinanni Umi’nennino sammi yitine nab- babbine taje adhitinanni Umi’nennino sammi yitine nab- babbine taje.

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? kuni wayi giddo noohu maati

Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwara gari dawaro doorte dawaro qubbichu fidalenni woy Itophiyu malaatu afiinni leellishshe, luko, du’mu hoccinni loonsoonni wo’ma luko uddi’re looso loosa?

Mitto barra Qanxaa le roduuwi baalunku Qanxaa le ofoltanno haqqicho hunda gamba yii Qanxaa le Tini base bashsho aninna ama ya ofolline hasaambeemmowaati yitu.

Tini misilete aana leelani noohu seeda diro rose keeshihu gedeensan maasamani afamanoha tene misilete aana leelano garini maasantani no yine hendeemo.

konni qooxxeessi'ra noori sidaamu nudenna balchooma agadhi'no garinni uddi're footo ka'anni noore ikkanna, kuri seennino lowontanni biifannoreeti, angasara siqqonna hayisso amade no.

Kifilete giddo qaaqqikki okki Qoonqo xaadise sse mitte mittente qoonqota su mase woshshanno itanno Qoleno qoonquwa xaadise sse mitteenni woshshanno itanno.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kunni maati? maa loosi'naniho? maa mannu mama nooya?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Isayyo Borreessa Biddissa Konni woroonni shiqino giraafete qiniishshi giddo umi barra shiqqino niwaaweta qara hedo xaphi assite fanu dargira borreessi.

Fulote Kaarde nabbawate yannarano ikko wole danduubba rossanno rosiishshubbara rossinore aanaho borreessite rosiisaanchoho uytanni fulatanno kaardeeti Fulote Kaarde Fulote Kaarde.

Kunni maxaafi yannate ledo amadisiisame noo hedo boreesinoonni maxaafaati. Konne maxaafa boreesinnonni afii amaaru afooti. Konni maxaafa nababiro lowo egeno afi'nanni.

Owaante kuri kiironsa duucha woyi jawa ikkinori waajjo uddano uddirinori babbaxxitino fayyimmate uurrinshara loosannoreeti woyi owaante aanno mannaati yineemmo yaate

Kuri lowo jaddo iillishshonnori babbaxxitino jadduwa giddo shiima agurranna roore iillitannohu qorowote anjenni ikkinota xiinxallo leel- lishshanno Kuri lowo jaddo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu mami gobbaho ? Maa assanni noo?

Tenneraati mitte daga woga wole dagatenni baxxitannohu Tenneraati mitte daga woga wole dagatenni baxxitannohu Tenneraati mitte daga woga wole dagatenni.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori wedellaho. wedellu yaa mayyaate? qoleno ma deerri diri manna lawanno'ne? hanni hedde.

Kuni maxaaffu itiyophiyu gashshancho ikkinnohu Dokiter Abiy Ahimedihu borressinnoha ikkanna konni maxaaffirano umu noosiha ikkanna "meddemmer" woy sidaamu afinni ledama yeeti.

Kuni jahabba manna ikkanna Kuni mannino haqqichote hundda ofolle nooha ikkanna ko mannino mittenni gambba yee hasaawanni nooha ikkanna ko geerino udirinoti gaawete

lammu manooti ofolitte baatto umitte chigigne kaasanni noona tinni chigigne lopituha ikiro lowo horo uyiitanno tinni horono manchi beetira hasisannote.

aleenni leellannori sidaamu afiinni qinaawe dagate iibbillu doogonni shiqino diramaati. aanteteno giddosi babbaxitinota bacca qara sokka amadino. jawa rosicho aanno.

babbaxitino dani muro mannaho horo uyiitanoti nooti qaangannita ikitanna, tenne muro su'mi maatiro xawisa dandaatto? tenne muro mannu callu horonsirannonso saadateno uyiinannite?

Rosaano, sai barra nabbambe sa’noommo niwaawe umo Rosaano qaagge kultannohe godo’le qaagisannonkehu ayeeti? Rosaano, hanni xa hattenne godo’le Rosaano doodhitini?

Kuni qaaqote imma leelanori budu udune woyi sidamuniha budu udune udirasena hakino sa'e bifasena sesase lupi yote leelitano gede anfeemo?

Lawishshaho rahe rahe ilatenni darame wolewiinni daatenninna babbaxxitino doogganni mannu kiiro yanna Misile Xiwame akimete mine goxino manna yannatenni gobbuwate mereero batidhanni hadhanno garaati.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kawiichi arri yannara ikkannorichooti haqqicho leeltanni nooe laummoro

Qaaquulu rosu mine angansa hayishidhanni no. Rosaano bari sagalensa ite ka'e angansa hayishidhanni no. Rosaano udidhe noo udanno rosu minne calla udi'nanni udanooti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuri seennu maho jilla ji'linoreetti?

Mancho addi addi garini loosamino uduune udidhe leelttanno konni uduuni aana addi addi seesa horoonsine loonsooni ise ofolte leeltanno barcimi lowo horo aanoho

Konne ikkino daafira baadiyyete heedhannoti mite mite gobbara fayyimmate uurrinshuwa shiima ikkitino daafiranna ikkadu xagichinna ogeeyye taalu garinni hooga mannu rewo batidhanno gede assitino.

Bushshu hoshooshamanno gede assitannota lame ikkito kulle Bushshu hoshooshamanno gede assitannota lame ikkito kulle Bushshu hoshooshamanno gede assitannota lame ikkito.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni rosu mine lawanno baychu mamatikka mine mayi no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Marichooti Kuni? beettu mayi giddo noo? alibbasiinni noori maatti?

Borreessate Bude: Liqinsu Coyshiishamaanchonna Wole Coyshiishamaano Biddissa Konni woroonni shiqqino, nabbawantannokki qaallara liqinsu coyshiishamaancho hasiissannowa wortanni so’ro taashshite woraqataho borreessite rosiisaanchi(o)kkira shiqishi.

Bunu minenna sagalete mine kuri mitteenni gamba yee noo manni mitte elentora ado wodhe qaamanninna buna aganni noo mannaati yaate

arri yannara gatu giddo gotti yite leeltanno haqqenna shiimmaadda weese hattono ka'anni higge jajjabba haqqe noota arrishshono fulteenna gordu haanjire noota iokkase afannite yaate

Bunu minenna sagalete mine konni mini giddoonni hasi'nummoha ikkiro sagale hasi'nummoha ikkiro buna marre afi'neemmo mine bunu minenna sagalete mine yineemmo

Kuri kayini misilete aana leelitani noonkeri mitichu waajulle udirinohu maala amade hidhaahura woyi itaahura leelishaanoha ikkana hidhawuhu kayiini seeke kone maala itano.

Togo gobbate jiro reqeci assine leelnshe gobbateni gobbadini daano manna eo eessano gede assanna dagate baatto ofollonna dhaggese leellisha jirote jiroti.

Tinni bunu siineti gidose sukaare ise kayiini siine worani ofolaanchira worre heenonni hakiino sa'eena maanku nna xeena adame mule no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? konni su'mi maatti? may giddo uurinno? manna ittanonni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori afantino gashshaanooti. kurino sidaamu qoqqowi gashshaanchooti yinannireeti

Nabbawate Albiidi Huwato OOlIIShShO AMAlA ArrA Biddissa Konni woroonni shiqqinota qaallate weebe gishsha dafita’rikkira galchidhe fanu dargira rosiisaanchi(o)kki kulannohe kultannohe garinni wonshi.

agattote giddo mitte ikkitinoti tini xajjete yine woshshinanni agattooti, tenne agattoo dani bica ikkanna, iseno bilillete yinanni uduunnichira worre anganni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? doogotte aanna mayi noo? Saada mamira hadhanni noo?

Jawaate Loosate Hasiishsha Looso ayirrinsenna jawaantetenni loonsiha ikkiro loonsanni loosi isilancho ikkannonna giddonni afi nanni gumino lowo geeshsha danchanna hagiirsiisannoha ikkanno.

Meyati budu laonni labbaahu loossa gede assine la nannire lawishshu gedera baatto loosa mine mina haqqe bocatenna woloota wolqa xa mitanno gobba loossa loossanna la nanni.

Ijaaraho injeessinoonni kinna leeltanno. Kinnate aanano siwiila ferrote yinannita usurroonni. Mittichu manchi konne baala looso loosanni afamanno. Ijaarahono kaimu loosi qeelaminota buuxa dandiinanni.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini arri yannara loonsanni timaatimeti yaate

Anna ama meyaa qaaqo labaa qaaqo nna kolishsho woshichcho kuri baalu ganba yee mine heeranore ikke insano mini maate yine su`minaninsa yaate woshicho aguranna.

Xiinxallo Qaali suude Xaadisanna Babbada Qaali suude Xaadisa Qaali suudeho yaa fiche afi rinoha ikke wole bisubbara hige beehama dandaannokki shiimiidi qaalu bisooti.

Kuni misilete aana leelani noohu odoo woyi ganbooshu basera ofolte nooha ikanna wonbarete albaani ofole osira albaani noorira egenshshiisha ani no.

Amanna anna, maasamino beetonso maasiise hawassi iniveriste gidooni fotto ka'anni leelitano, koninino beetinsa maasamanni ka'nohunni hagiidha danfitanno hattonno beeti'nsa awawa amade leellano

tinni aleni leltano misile .tinni daro afidhino haqicho uritinoo. hundaho gidde attachinonni. wolle haqe kayini dooqoteni bandonni. insa unda duubu battirino.

Macciishshanna Coyi’ra: Coyi’ra Biddissa Sai barra borreessate rosira qixxeessi’rootto gufo sayissanno sokka mulekki noo rosaano ledo lame lame ikkitine mimmitoho kulle.

Kuni mati yinumoha ikiro Kuni haqquni loonsani richo ikana su'mua mayinanite yiinumoro meesanete woyi haqe bocinanita ikase sekine bundhemo yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? hala'lado suuqera maa duunne wonshiinooni? giddonni may noo? gobba marichi noo?

Xaphi assate, qarqaru co’imma yineemmo Rosaano la’ini? Ishinaawinoho co’ichaho yaa mayyaate? Moolunna du’namaanchu ishini co’imma xawisanno akata fushshe hee’ranno kulannoehu ayeeti?

Gombote malaate coy fooliishsho horonsi nannihu lame mitte fiche uytanno qaalla fiche xabbe leeltara hende borreessinanni woyte mitto gombote malaati worranni.

Itophiyu seessalite tini horo biifano uddirasenni daniseni gujisennj xabbe fultano arrishsho labbanniwe no beetto seemmo qaaqqo tini bunu jawana anga amaxite.

Burtukaale tini misilete la`neena leltawonke bica burtukaane manchi beetira babaxino jardya gargartanota ikite gidoseenino asiide xibba gargartanota amadino yaate yine hendeemo.

“Ba’ino qae” yaa meyaatenni roorse la”annohu mayraati? labbaaha meyaatenni roorse la”anohu mayraati? gufora leellannoro kulannoehu ayeeti? Meyikki coy fooliishshora la’nummoro addi addi fiche aankera leellanno?

Kunni illete leelani noohu boosaloti konni boosalira leelani noori booso nooti budeenu mixashsho, haqqe, akanbaallo, maqonqoru, girigidaho irkidhe noo bushshu mixashsho.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? saa dana mayra kolishshidhino maa ulattanni nooikka

Kuni addisi abeba yinani goba itiyophiyaho wars quchuma ikana babatitino manota gidosi amadinoho Hatene gobara lowonitani qidu herani qara quchumati

Ikkollana, hatte yanna xagga egennaammi mu’rotenni afidhanno horo wo’munni wo’ma ammanturono hiittoonni loossannoro kayinni hakkeeshshi geesh sha diaffino yaate, hiikkoreeti?

Woga agare dagganno ilamara sayisa heedhannosehu miinju, wogate, dagoomitte horo lowote Woga agare dagganno ilamara sayisa heedhannosehu miinju, wogate, dagoomitte horo lowote.

Mirndu lasilasa yinenna afamino wole xagga lende coominshe dimbisano gede assinonikki agattote danati kuni worooni garino lowo geeshsha faayyaho yee adhoommo.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni loonsoonniri maati hiitto laalooti mamiicho laalanno gideeti

Tini misilete aana leeltannoti babbaxxitino sagalubba mittowa duunnoonnita ikkotanna kunino mannu hasiriha ikkiro mare hidhe hajosi tidhannowa suppermaarkeetete mirte yine woshshinanni.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maashinete, tini maashineno daafurrummokkinni babbaxinore loosirate kaa'litanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? ise su'ma maatti yaamanttanno? Mayi giddo noo? danna hiittotte? horo maa afidhinno?

Uyinoonni malaatta giddo nooha leellishate xaadooshshenna dooshshe Itophiyu malaatu afiinni xawisse Uyinoonni malaatta giddo nooha leellishate xaadooshshenna dooshshe Itophiyu malaatu.

Sase haayilaande qote qoteho dirre hee'noonnitera ado wonshine worroonni. Insa giddo mitte haayilaande godowisera gordu kuula lawannoha afidhino lame kaayinni diafidhino.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini dadallanni dadalo lawannori maatikka mayra worronni sagaleetikka bura

afantino gashshaanooti yinanni manni giddo mitto ikkinohu kuni manchi ayeeti? konni manchihu loosisi maati? kuni manchi illesira wodhe nooti baxanxure hiittoote?

Qoleno Sidaamu mishama Maganu amasenna annise daga dhaggenna bude yaanno maxaafa kaa lonni sa e techo gumira iillitinota qixxeessitu gaamo mitte beeqaancho odeessitanno.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara macciishshitini niwaawe Turbo Tummohu dhagge techono rosiisaanchi ne cho ne nabbawanna bbanna seekkitine macciishshitine shiqqino qaallara macciishshitini niwaawe fiche uyiyye.

manootu maricho hirritanni no?beetto kayisse amadinorichi maati? ofolle noo manchi maricho loosanni nooho? Uulla noorichi dubulibule rich intannihonso di'intanni richoiti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Borro mayiittano garinni hiitto assine anfanni?

Misilete aana la`nani heenomorichi manu daganna dagoomu manano ikko babaxewo manano amuuwanke xiwame noore kaaloshe asate yee duume mundee aani afamano.

Albi seennu sidaamunnihu koni garinni uddirano giddoni qolote uduune iimani qolle qonxolo saadate gogiha tuqe uddirano anga gerere elento anga amade saada xuure ado abbirarati howete galtano saadawinni.

tee basera kaameelu gamba yaanno base ikkitanna, konne bayicho babbaxxino manni daye owaante afi'rannoha ikkanna, mittu bayichinni wole bayicho ha'rate horonsi'neemmo.

Afuu Jirte Baattote ofolla garanna dancha ikka daqiiqa Ayyarete gade danchumma Su manna Gurdu Handaara Ibbadu way hayishshi rate daahatenna xaginaateho ikkannohu Coy fooliishsho Horonsi ra hee ra Taqa.

Lophote aana heedhanno gobbuwara uminna layinki dirimi roso alamete deerrinni wodhinoonni wodho baycho iillishate aana lowo gatto xaaddanni gede mashalaqquwa qummi assitanno.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni baycgu maa kulannoho

Beeto addi addi bude leelishanno uddano uddidhe leeltanno angase aana addi addi biinfille uyiitaata dancha qalame buudhite leeltanno umise dananicho seekite biifisidhe leeltanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro wedelichchu kunni qolo udiire, lamentta anga kiissette wodhitte, ashangulootaho alibbanni uure nooha

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mayi mineetti? Mannu maa assanni nooho?

Kuni uduunnichi noohu waayii giddo ikkanna Konni uduunichirano uduunne hogonbbe heenoyyiha ikkanna wayyi gobaanino ishine tugge heenooniha ikkanna Konni waayii giddo noo udinichi danino kuulaamoho

qaaqquullu roore yannansa godo'latenni sayiisannoha ikkanna, tini godo'le maati yinannite qaaqquullu godo'lanni nooti? tini siiwo xauro qaaqquullu kuni di ga'nanno?

Konni daafira qaalu borreessamme bude tareessate lowo horo afidhinota anfe baalunku doneesse amadatenna ilamate tareessate qeechanke fula hasiissannonke Konni daafira.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini maa xawissanno baaqullaati hiitte gobbara afantanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannu woy beetto kowiicho maa assitanni nooikka dana udidhinorichi hiitoohoikka

Lamu dani albaa yinonihu horo xoxoro kalaqe albu sonasi sooramo daafirati kawaani daraarcho lawano alba yinihu koini lowo geeshsha badooshu noosi xawino alba ikkennati.

Beettuno bashshoonte gede beettu ikkito afe, “Ma ikkiteeti yeenna, “Hadhe, tayxe diri duuwu dirooti, dadilloottohu?” waaju dinchi me'e yee xa’misi?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Umo qululaammu kuri maatti? danna hittoreetti? Mayi giddo affammanno?

Ayeeti badooshshensa kulannonkehu? Rosaano konni albaanni qoonqote La’ini? Gutu su’ma Rosaano mimmitu ledo hasaabbanni Rosaano gutu su’ma yaa mayyaatero borreessitanno gede assatenni kulannoehu ayeeti?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ?kaameeru manchi maa assanni noohoikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiicho ortodokisete amma'no malaate leellishsanno manni maikkinohoikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori doogote ofolle noo mannaatinna dubboho kuni dubbi ma horo aannonkeho?

Nabbawate Albaanni Biddissa barra nabbambummo ilamishshu niwaawe ayee lainohunniiti? Yannate gurdi ledaanora mamoote? Dargu gurdi ledaanora mama? Amasi amaale adhe ajuujasi afihu gedensaanni marichi looso hanafi?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni mayi siwiilaatikka

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Konni woroonni noo xa’muwara gari dawaro doorte dawaro Itophiyu malaatu afiinni woy qubbichu fidalenni xawisse.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mayi horo uyitanno koateetikka tini lamunku dana hiittoorwwtikka mayi horoonsiranno

Laalotenna gummate gaamo giddo gaamantanno laalcho woy timaantimete kaashsho ikkanna kuni laalchi qaamattote noosi qeechi luphiima ikkasi arro kaayisire ite egennino manni xawissanno.

Biiffinoti midate iillitino gaaasheeti. Gaasheno jawa base amaddinoyenna seekke biiffinote. Qacceteno mannu heeranno qachi hattono haqqe ilaalla leeltanno. Gaasheno gobbankera lowo manni sagalimmate horonsiranno.

Itophiyu sai lowo diri giddo daa”atate golinni horo afi’rinokki kor- kaati Itophiyu sai lowo diri giddo daa”atate golinni horo afi’rinokki.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? dikote marichi no?mahu hisano? albansani noohu isi maati? manu kiiro isi me'ete?

Seenu ganbba yee loosanni noori maati insa uddire leelanno addi addi budu uddanote dani leelishanori maati uminsa aana leelanno leelano addi addi seesi leelishanori maati

Abbayyu lavi afamannohu mamaati abbayyu giddosi afirino addi addi horo maati isi afamanno qooxeesi hiitooho mulesi noo muro giddose afidhinno horo maati

ufuuffa tini mayiira boorre worroonnite? meu dani ufuuffa leeltanni no? togo assine biifinsannihu mayi qixxaawo heedhanno yannaraati? togo assine biifisa me''e birra guddanno?

Mitto mine duucha maate heera dandiittano mannu ledo fiixonte mannu ledo heera hanafuro saada umise maatete gede kiirantano xa qaaqqulunna gereewu mitenni no.

Woraamma Side oosota Barra badhichu Diina diiggu ejjeettota Ba’looshshe kinchu Malkanya maaeelsituta Hallo dikichu Naafixanya jajjarsituta Akaako buudi Lede kuleemmo toggoota Akko guggudi Worbu Heewe Aliitota.

Kuni lowo daniinni biifinsenna seesinse loonsonnihu qaaqqullu maxaaffa ikkanna babaxitinno xagge qaaqqulleho kullanita giddo amadinno maxaafati konni maxaaffi aanano lowo dani qalamma no.

maxaafu mannaho aanno horo maatiro xawisi? maxaafu kuni danasi hiittooho? sidaamu afoo nabbawanna borreessa yaa mayyate? kuni maxaafi me''e kifile rosaanora qixxeesinoonniho?

tini misile maa xawisanote? tinni borro mayira borresinonite? kawichi bayichu mamati? dogo tenera buuroni qalme hitote? kamelu arichi bule no?kamelaho albani hige marichi lelano?

sheekkunni minnoonni minenna minu badheenni weesetenni dukkisantino qaeeti. tenne qae sidaamu giddo ilichaame ikkitino basera roorinkanni anfannite yaate. hattono seekkino weeseeti.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kawiicho xawu kunni mayinnihoikka qaaqu kooicho maa assanni nooho leellannni nooehu

Maate minite callate biifano basera marte biifano garinni umonsa seekkite loosidhe uduune mitu daniha udidhe biifino gari lowo geeshsha halchishinoe.

Kitaare horoonsinanu addi addi basera ikkanna horoonsinanihuno gitaare uyiitano huuro lowonta ijiitanno daafooti. ise aana buurooni addi addi qalame loosantinohu addi addi faafirikiniiti

Lamu manchi misilete leelitani noonkeri kuri umoho kofiyya wodhite gaawe udidhe lamunku mittu farasho gulufe mittu haricho gulufe noota la`neemo yate.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni sidaamu manni maaho dirame uurrinohoikka

manchi beetti babbaxitino dani amma'no heedhanositi qaangannita ikkitanna kuni manni amma'nino amma'no maati yine woshshinanni? kuni manni baalu mayiira waajjo uddirino?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mannu tenne photo aana noohu maati

afantino gashshaanonna annuwate giddo beehantannori lamu mitte qixaawora daabbo murtara heeshshi yite shaama xawissanni no badhensaanni muziiqu uduunninna wpluri no

Kini malaati hiite gabba malaate ikkasi leeliahanno malaatu mite gobba wole gabbawiini badanosiri maati kuni darggi leelishano addi addi malati hiitooho

Borreessate Bude Lollongitinonna Duu rantino Qoonqo borreessinoonni lawishsha la ine lawishshu shaete lollongitino qaalla fiche aanno duu rantinota assitine borreessitine leellishshe.

Jawa mineti haqqu uduune loonsanni mineno lawano ikkonna kayinni minu umisi giddodo fukkine loonse digundoniho lawinoenna mine iso loonsanni raqaxi batirino.

fidalete jawishsha aleenni giraafete qiniishshi horonsi nannihu coy fooliishsho kaimira ani borreessummo mitto woshsho su ma yaano mannu su ma mittonka fano darga wonshitine borreesse.

mine horonsi'nanni uduunni giddo mitto ikkinoha su'masi jawanaho yinanniha buna gafirate horonsi'nanniha dancha shae aana worroonniha afoosino tu"ame nooha ikkasi la"ommo

Dubbu saada yiinaanni woyte dubboho heedhanore ikkitanna kuri giddono mitte yeedalate. Yeedala maala saga'litanota ikkitanna hitto basera woy hiitto gobbara afantanno?

sidaamu qoqowi wedellu looso kalaqate yine worroonni manna ikkanna, tini beettono hakkonne gola massaganno beetto ikkaseno leelishshanno, illeserano baxanxure wodhite ofolte no.

aleenni leelitannori galtenna gashanni adhamensa barra baxxilensa danchu garinni gangalatanni baxxilensa xawissanni afantanno. hattonni photo ka"ate aana afantanno arunna areeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? haqqu konni su'mi maati? mama afammanno?

Yitannori kuri yaattuwa ilamatenni ilama sa’anni dagginorie ikkansara ikkitino naqaashshenkeeti Yitannori kuri yaattuwa ilamatenni ilama sa’anni dagginorie ikkansara ikkitino naqaashshenkeeti.

Babbaxitino basera mannu baatto bachudhate woyi qotisirate woyi tashe fafacirate kone hosasicho lawanoha saafa woyi qottote sona afirinoha horonsirano gari faayyaho.

Xawadu garinni hiramanna hidhe ku"u koira irko ikkate lawishshaho mitu wole base fafe hare abbirino uduuncho ikkiro kone basete no manni hasirano garinni waaga lede hidhalla noosi irkisamate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Dannu danunkunni boore woroonnitti maatti? marichi aanna uuritte nootti leelittanno?

Beetto umoho usudhitinori maati? mayiira usudhitinno? makiteeti? alibahonno maricho riqite culika ta'inno? gonnesera leelanno rich maati? mayii horo aanohoro lowo titirishinni xawisi?

Baatto lowo geeshsha baxisino shaqqado qooxeesati doogono deera agare loonsonnitta la'ani noommo doogote bootto gorinaniha dikko adhite gante hadhani noori lamu ooso no.

Sirbu giddo silisu no yinannihu sirba sirbinanni hasi'ni gede sokka saysa dandiinanni yaateti, uddirate hude sirbu akata, dagate budenna sirbanni no wedelichi jawaante.

Weeniicho kuni weenichino dubbu saada gidora hige gaamamanoha ikanna isi kayiini manu ledono shiima shiima xaaDoshu noonsa hato yeemowoyiteno manu ledo godo`lawo.

Gallanni mine mannu quchumate dihatto biifisiranni no woxe womaashsha jawa fushe heerate hasiisano garinni biifise mi'ne heeranni noo gari horo baxisanoho.

Balaxote qorowo assa hooga abbitanno jadduwa giddo sase kulle Balaxote qorowo assa hooga abbitanno jadduwa giddo sase kulle Balaxote qorowo.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni bunu maatikka mayra qixaawinoho

Wole widoonni dagoomu meyati rosse labbaahu loosanno looso loossannohanna mitte uurrinshara biiloonsiniro massagge affannoha dilawannonsa Togoo laooshshinni kainohunni meento gashshoteho soorreessimmate worate kaayyo shiimate.

mannu maricho asanni no?mayiirati mittowa kuusamme noohu? ofolle noo meenti maa dadalanni noreeti? baalunku manni mayiira danna danna uduunne udirinoro kuli?

Albiwaro Sidaamu jajjabbu labballinna Lawishsha qaro qaricho reyro reyturo mannu haqqa qase woy midaano qase wi Wi lishsha yaanno qaali kayinsoonni wi lishshanno.

doogo sa'nanitera wayi haranni manchu beeti sa'annota qariseenna haqunni lonsoonni buusi noohu digamanna xa kayinni jawa digamanokiha kinichunni seekine loonsanni afamanni.

Konne bayiicho leelanno wedelli biifanno uduunicho amade leelanno insa mule leelanno mini aana burooni qalamete dani lowonta biifanno mulensa afamanno caabichi mannaho lowo horo aano

Addi addi egenshiishi aanno horo ayiimma leelishate hakiinino sae haakko bayiicho heerano addi addi daddali hiitoohoro bade afate lowo horo aanno

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni kolidduri maati mittowa duunnoonnihu

Mannu maga'nano basera hasiri gede su'ma qulaawu maxaafi giddoni haare fushirano woyi su'mano ikkonna kayinni togo base daddalu base assa digaraho.

Afuu Jirte Xaadisaano Qaallanna Qaali suudda Biddissa Sa’u lamala rosira xaadisaano qaallanna qaali suuddara uynoonni lawishsha la’e ka’e konni woroonni shiqqino coy fooliishshuwa giddo xaadisaano qaallanna qaali suudda hunda xuruurte leellishi.

Xiinxallo Qaali suude Xaadisanna Babbada Qaali suude Xaadisa Qaali suudeho yaa fiche afi rinoha ikke wole bisubbara hige beehama dandaannokki shiimiidi qaalu bisooti.

leellanni nooeri lowonta biiffino misile dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi arri yannara wayinni loonsanni hee'noonni timaatimeeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori amanna ooso ikkansa leellishshanno kurino intannirenna xaggate horoonsi'nanni shorophenna babbaxxinore leellishshanno.

Kuni dargi wayini doyisaminohana jalibaho woyi marikabete yinanirina afamano darga woyi leelanno darga ikinota bunxe ansemo gari heeranota bunxe afeemo

Mannu duuchu manni baqqala Dana afirino kanitiira udhidhe hagiirre angansa kayisanni mitu geeshshi yitanni hagiirre xawissanni no. Badhensaanni duucha kameella jajjabba ijaarra leeltanno.

Sidaancho budu jawa ama, tini la'neemo mancho angase xilla amade goowisera wodhitinotta elleelle hatonno umise bukkicha bukkisidhe sidaamimase xawisse leelliishanno

Umiti busha baattote aaninni kayisa ikkitanna layinkiti konne kaino bushsha ha’risate ha’rinshooti Umiti busha baattote aaninni kayisa ikkitanna layinkiti konne.

Coyi fooliishsho wonsha Aante noo malaatta gari bayichinsara eessatenni coyi fooliishshuwa won she, Haqqa kayisa baatto diwatenni bushshu hoshooshamannokki gede?

dancha gede biifinse duucha seesa horonsi'ne loonsoonni mini giddo ha'nani doogo loonse worroonni duumo kuula lawanoha buurroonni qaccete xawannore woroonnite

Beetto maa loosanni leeltano ise udidhinno uddanno loonsoonohu mayiiniiti ise afanttanno base maricho leelishanno noo hijaara loonsoonihu mayiiniiti aanasi buurooni qalame hiitoote

manchu heeshote heerano gede kaa'lannorichi giddo mittu mine ikkino gede kullanniti qaangannita ikkitanna, konne mine mayiinni minnoonni mineetiro xawisa dandaattoe?

Saateno loossano wole giddoni silkete gede assite ga'labbote agarano woyi qodhano woyi adawu agaraano anga amade hosho martu geeshsha xawisani hadhanote.

Kuni misilete leltanori giddo hoowe haqqe minunna adi adiri babaxinori leelano yaate kurino minu galyiha ikkana haqicho kayini caaleho horonsinayite yaate.

duuchu dani loosi noohu giddo dadhamino uduunne gonbannihu su'masi sinjerete yinannihu kinchu doogo qaccera duumu sharinni loonsoonni mini giddo no yaate

Tini amadono dandaami garinni rossino roso loosu aana hosi isate horoonsidhanno afuu danduubba cu’mishiishshanno gede hende qiixxeessinoonnireeti, Konni woroonni noo malaatta giddo angate suudi amaaru afii fidalera?

Konni qooxeesira addi addi muro leltanoha ikanna tenne muro gidonni mite haqichi roorte leeltanni nooha ikanna tenne haqicho horo maati?

mitte basera ganba yee lowo manni ofolle nooha ikkanna badhensaanni hige bolokeetete huxxinoonni huxxi no kameeluno kolishsho kuula afirinohu leellanni no yaate

Borreessate Bude Liqinsunna Wole Coyshiishamaano Liqinsu qoonqo horonsi ne borreessinoonni qaale liqinsu malaate calla hoolle borreessiniro fichete soorro abbara dandaannotanna mitu mitu qaali Sidaamu Afii jirte garinni fiche afi rinokkiha ikkara.

Tini leeltanno mashine uduunne woleno gophinannita ikkitanna tenne maashinenni uduunne gombanni woyite kirre marfete eessine marfete woroonni gowa hasi'noonni uddano eessine gombanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? bayiichchu kawiichchi mamaatti? Mannunno ayiootti? Maa loosanni noo?

Kuni Hakkunni gedensaanni beettu anni wole adhammete budi xaa yannara mangisete geerra lexxenna barra layi re beettote effidhe gibbinohonna dagoomuno hoolino ayiddiwa ha ranno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Raga baalla duu'namanni noohu maatti? Maninni fuleetti? Mannu mama heerenna?

Seennu biifanoreti albiidono hattono uurrinsha noonsa hojameyete horono dumme dibaino umo mite amaxite mite tuge agurte qalame duume budhite no.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kowiicho badalate giddo maa assanni noo mannaati kuni mannu silkennihu maa assanni nooikka

Hanni umi qaale qaali-suudu Rosaano qaalla garunni babbadansa deerrinni babbade borreessannonkehu la’anni aane noo garinni taashshinsa isseno koolisho weese hiitote?

Konninnino koo teete taalloonye gobbansara afantanno gede assatenni lowo yannara meyaate wolqanna dandoo labba- llunni taalo lophote aana hosiisatenni lowo horo afidhino.

Kaameelu hoowe giddoni kaameella mite eani mite fultanni afantanno tene kaameella mannu hodhishshaho horonsiranotta ikkittanna base basete jawa heedhano togoori.

Beetto uurite alibaseenni itihopiyu sicci cuula afirinnoha lowo meedaliya didhite noona tinni beetto waajo kannatera udidhe umohono waajo eleele wodhitte afanitanno.

Kaamelanchote misilete aana leeltanonke motore wedelichu beeti guluffe alba woro qole kadani haare mitte angani calla amade haare harani nooti leeltanoe.

Sidaamu dagoomi dagoomi qoqqowi mootimma giddo loosanno poolisichaati. Poolisichuno gagasoho sidaamu baandiira xallirino. liphiima uddano uddire maarage qoteho wodhe seese biife no.

Tinni afantino gashaano gido mitte ikitanna tinni mancho ilesera wodhite noohu maati? Qoleno tinni mancho goowaho wudhite noo udano hiitee daga xawissanno?

Musilimete maganote mine woyim masigidaho yinani minet kunirano gidoni ithiyophyhu bandirei adid adid hagiru ayana hedanonisaha ikana hakuri gido mitochondrial.

Woliyatu daga giddo hakko ilame lophe rososi rose babbaxxitino basera loosanni gobbankera umisi qeecha fulino gashshaanchonna ama'note annati kuni jawaatu.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? barikkonna uge godo'linaanni haqqi may dagara dihooganno?

Konni katamira babbaxino hijaari nooha ikanna hijaarate albaanni hige noo doogo hiitoote? Kunni katami hiikiichooti? katamaho doogote aanna haranni noohu maati?

Galani mine kone galani minira waalchoho qaaqu maxaafa woyi daftara amaxe xulote huure jarkeeni guracho angasi widooni heerena uure noota la`neemo yaate.

Odoo haaro heedhuro kawanni qolle sayinsanni huuroteni ikko babbaxxitino doogonni saysanni gari lowo geeshsha danchaho mootimma loose hosure maccishshinanni harate.

Manchi beeti umosi wore galanowa afira qara hasattosi ikitanna kunni minu mannu galate horoonsiranoha ikanna konni minnira albaanni noohu maati?

tini alleni leltano misile .mancho sisamuniha. wo'ma buudu uduunne udidhe hayiaote meerero urite noo. ise uritinohu xaawu ha'la'ladoho. xawoho woluri hayiso. haqe fulti noo.

doggote mereeroho noorichi maati? mayira doggote woroonni? badheenni hige leelano manni maricho asanni no? doggote nooti haqqe mayi kayisinote? tenne haqqeti horose maati?

mannu addi addi muro loosiranohu giddoseni addi addi horo afiraraati muro uyiitanno horo la'numoro giddose addi addi sagale afirate lowo horo uyiitanno

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni birqaadete duunne tu'noonnirichi maati maa xawisannoreeti

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuni tuude maaho gamba yee nooikka anga amadinohu maati

Sagale uyiitanno horo maati tenne basera leelanno manni udirre leelanno budu uddano loonsoonihu mayiiniti insa noo hojaara loonsoono gari hiitooho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maa leelishshanno? Mannu kiiro me'ette? Ooso caalla noo?

Tini misilete aana la`nani heenomo egenshiishi laali fayimate mini uurinsha ikasena hakiino sa`e gidoseenino xiwammo mani xagga adhanota leelishano yaate.

Mootitte Furra uytanno hajajjubba mereerinni gama la niro Mitto barra mootitte Furra Ha nashshu heelliichonni miciicu tuuqinni iiminna uulla mereero mine minne e yite hajajo uytu.

Beetu aana leelanno umu dananichi kaliiqi uyiinori giddo kalaqamuni afn'naniho goowisi aana wodhe leelanno seesi loosaminohu addi addi mannu xiinxaloniiti

Kuni lainnanni manni gamba yee waa mule wodhe mitu hasawnsa giddo kainno hedubara kullonire ikko wodaninsara noore borressanni noo gede leellishshanno.

Assoote Niwaawe Aanete “Xagicho” yaamamanno uminni uyinoonni umi gafi niwaawe rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne seekkitine ha’runse Assoote Niwaawe Aanete.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini doogo maa leellishshannoteikka mannu hara dandaannotenso dee'ni ?

Mine minnanni woyte kawa ka'a taashshate horoonsi'nanni uduunnichooti. Konne udduunnicho horoonsidhannori mine mintanno mannaati kuni uddunnichuno insawa lowo tironna horo afirino.

Togo basera illacha tunge loosa hananfihu mamoti kawati yiniro dokkittori Abiy Ahimedihu dayi kawati yee ku'late ruxi assanori dino yaate.

Qoonqote huwanyo bowirtara dandiitannohu qaalla qoonquwa coyifooliishshonna hattono kiironna faarso coyi raatenniiti Qoonqote huwanyora roore illanchinshoonnihu umi kifileranna layinki kifilera leyikki lamala geeshshaati.

Sirba sirbittano ooso gobbate daafira dagansa daafira lowo baxile afidhano giddonsa baxilunni huxattano bude baallanta dagaha gudise affano kuri worbulli.

Babbaxxino dani uduunnicho kuni leellanni noonke uduunni uminsaha ikkinohu babbaxxino dani loosi heerannonsa konnira ayee loosirano umisi uduunnichi heera hasiissanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Sumudu kunni mayiinniha ikkassi xawissanno? giddo noosiri maati?

Kifilenke rooru seenneho Aleenni la inoonni lawishshi garinni borreessate bude agadhitine onte uurrinshunna xa mote malaate afidhino coy fooliishsho daftari ne aana borreesse.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni sicci woy badooshshi maa xawisannoho me''eu dani kuuli noosiho afarenniho ?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? manootu maa udidhe maa amaxitte nooreetti? badheensanni hige mayi noo?

sagalenna bunu mini mannu sagale hurbaaxxe buna age haranno base ikkitanna, tenne basera haqqunni loonsoonni ofolinanni barcimmano leeltanno hattono mannu ofolle horonsiranni leelanno.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini mine nooti maati mayi uduunneeti

Jeefoteno woroonni biddissi garinni boro ne taashshitine borreesse Sagalete Qixxaawo yaanno uminni borreessitini isayyo aane garinni taalanna hooga lame lame ikkitine buuxidhe.

Niwaawe Nabbawa Biddissa Tenne lamala rosira umi barra shiqqino niwaawe qoonqote woffinatenna gottinate agarte borrote malaatta worantino garinni huuro gotti assite suwisse nabbawi.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Yannichu xagichi baadillichote xagichi gede mittu ogeessinni calla aamamannoha ikkikkinni babbaxxino deerrinni qajeeltino ogeeyye beeq- qitanno.

Kunni egenshiishu agattote mine ikasi kulanoho. Kunni minni dimbisano agatto hiranni mineeti. Agu manchi beetira agu biku aleenni sa'iro mannimmate aanna gawajo iilishano.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? manchu kuni togo biifannnihu ayeeti goowaho giddo usudhinori mati

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni egenshshiishu maa leellishshannohoikka manchu isi aana maa loosanni noikka

Mu'rotenna laalote kifile giddo mitte ikkitinoti tini awukaatote laalchooti. Konne aawukaatote laalcho gobbanke fullahaano lowo buuxonni alba afamannokki kaashsho abbitinoho.

Kuni mannu amamadannotinna udunnichise giddo worre hee'noyiti timatime yaamantanno. tinino kalaqamunni afi'neemmo muro giddo mitte ikkitanna iseno manchi beetti keeranchimara ikko xibba gargarate lowo geeshsa kaa'litanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini mashinuba maaho horoonsi'neemmoteikka mannu anga kissannoikka

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni mini mayra nooho mayinni minnoonniho

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. huuro aannoha muziiqu uduunne suusullenna gitaare amade noo manni no

Kunni sumudaho konni sumudi horosi mite uurinsha wole uurinshanni bande anfanni gede lowo geesha kaa'litano. Kunni sumidu kunni Selam yinnanni uurinsha xawisanno.

Ikkeennano, uddannate kuuli mittu olliihu wolu olliihunni baxxtino fiche heedhansara dandiitannota hawa dinonke Ikkeennano, uddannate kuuli mittu olliihu wolu olliihunni.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kawiichi maat yinummoro way foonchu maati lowo geeshsha biifannoho

kuni gangalantanni mereensha ikkanna, wayi giddo haranni noohu su'mi maati? kuni kawaanni hige leellanni noohu egenshiishshu maa egensiinsoonnihoro xawisa dandaatto?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qaaqquullu ofollonna barcimanna hattono dukka ikkase xawissanno.

Sumuu yee wo’munkura see Ajuuja nooho albillichote hexxo mixosira uurrinoho Jawaate rosannoho, kajja gede xiinxaawannoho, Uyinoonni malaatta giddo lamenti anga mittu gari millimmo leel?

Borreessate Bude: Maqishshu Malaate Qummishsha Maqqishshu malaate horonsi’nannihu: borrote giddo horonsi’noonni hedo meessita ikkitinokkita xawisatenna borreessinoonni yaatto fiche hendoonniwiinni baxxitinota ikkase leellishateeti.

Kalaqonna qooxeessa kuni kalaqunna qooxeessu kaaliiqi kalaqinoho kalaqunna qooxeessu giddonni wayi mittoho wayi hoogiha ikkiro manchi beetti heere afara didandaanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qo'laantete, tini qo'llaanteno aanaho ofolte nooti haqqicho hoommete yinanni.